Ketil on ɗo guda nay ɗo joɗi ɓeɗo naftira be mai ha yake dollugo ndiyam a dolla ndiyam a yarina adollan bo ayiwira.

Deftere on ɗo. Deftere kitabu tawhidi, Deftere tauhidi on ɗo.

Kum be do naftira be mai ha wadugo penti sare ko penti sudu bannin ko sili be no naftira be mai ha wadugo filista.

Deftere on mownde do jangina, lo of wuman nesho.

Goɗɗo on gorko mauɗojo oɗo ɓorni kare mako jompa be sarla be gare, oɗo nangidir jungo mako bo jogi limse mako mai bulu’on beɗo mari zubi hayeso mai, zubi mai ɗon cuɗi cuɗinin.

Tattase keccum on do be attarugu, be nanta baskoje be tingere be dohauta dum defra hako.

"Maadi saare" maunde amma ndi timminaka mahego saare maunde timmina ka mahego.

Bokoti roba danejum ɗo joɗi haa leddi wala ko woni haa nder maaga.

Debbo on ɗo joɗi sankiti hore mako, Ɓedo gerinamo hore mako nɗa gasa mako ɓalejum ɗo sankiti.

Nybbam hunduko je alolyps clow do wata hunduko ɗelka ɗo itta bo iri lare lare watta hunduko banni ko ɓalejum balejum, warta hunduko boddum bannia yebbam man boɗɗum do bo itina hunduko sossai.

Apul on ɗo, ɓe ɗo naftira be may. Ɓe ɗo nyaama ɗum, ɗo mari bote bo haa ɓanndu sosay ,ɗo nafa a ɓanndu.

Faandu lekki on jey Barole 20 Capsules haa nder faandu lekki daneejum

Deftere je makaranta bayero univarsiti kano nɗe do je timmungo makaranta oɗo on timmini makaranta, inde mako abdul waisu umar sami o timmini makaranta bayero univarsiti kano.

Saenbot je islamiya almanafi senson akademi. je islami on be tasif ɓeɗo jangina noseru be puramari.

Korowal on gootal be filo.

Ɓingel debbo on o ɗo mori morɗi ɗo rufi ha ɓawo, ɗum morɗi on be ɓingel debbo ɗo joɗi hokkiti ɓawo.

Ɓingel debbo, daneyel ngel ɗo mori waɗi oldi ha morɗi mako mai, ɗo mori oɗo maɓɓi gite mako o do ɓorni riga bo boɗeejum.

Hako nyebbe, be nyebbe mai fere fu finni, fuddi maunugo. Fere bo do finna.

Unordu bee gafurgal on ɓe ɗo naftira bee may, haa unugo haako, unugo koo tattase, koo iri tingeere bannin ɗo, koo citta, ko nanndi bee nanmi ɗo ɓe ɗo una, koo irin baskooje bannin, ɓe ɗo una haa unordu may.

Walde na'i be na'i guda jego ha nder nda bu’e maji nda babal nyamdu maji, be leggal mangal ha sera mai.

Hunduko mayo on nda ndiyam nda gene bo ha sera mayo man.

Bingel petel debbo odo mori odo dari nangi kesi mako ,odo duyi siket balejum be riga ka mako.

Leddaji indomi be indomi mai ha nder, ha nder basket manga.